How can unexplain symptoms such as persis ten ce fatigue or sudden weight loss find to hidden health issue dat may require medical at ten tion? Sometimes, body dey give small-small sign sey something no dey right. Even before big sickness go show, unexplained symptoms like persis ten ce fatigue, tiredness wey no dey go even after rest, or sudden weight loss fit be signal sey hidden health issue dey your body an e need medical at ten tion. If pesin dey always feel tired for no reason even wen dem do no work hard, e fit mean sey something dey wrong inside. Dis kain fatigue fit come from sickness like diabetes, health heart problem, liver or kidney wahala or even depression. E fit also be sign of low blood level (anemia) or thyroid problem. Sudden weight loss wey pesin no plan for, like dem no dey exercise or diet na another red flag. E fit be sign of infection like tuberculosis TB, HIB or chronic illness like cancer. Sometimes, digestic problems like ulcer or liver disease fit also cause pesin to lose weight without trying. Dis wahala be sey many pipu dey ignore dis signs, thinking sey e go go on it own, but body no dey lie. Wen dis symptoms dey happen for more than one or two weeks, e good make pesin go hospital, check wetin dey really cause am. Doctor fit run test to know if na small tin or big sickness. Public health pipu an doctors dey always advice sey make you no wait until sickness strong before you go find help. Early checkup fit help catch the sickness quick an start treatment before e go too far. So, any strange or unexplained change for your body like tiredness wey no clear or weight loss wey no plan, na beta reason to go hospital. Body na your first messenger. Lis ten to am.

um How can the proper use of male and female condom contribute to prevent urinated bri pregnancy? And what are common mistake that reduce their effectiveness? I will translate it into Pidgin. Male and female condom na one correct way to prevent bele wey person no plan for, dem dey work by blocking sperm make e no enter woman body. If person use condom well, e fit protect from bele and even disease like HIV and other infection wey dey pass through sex. To use male condom proper, person suppose wear wear am becus any touching of penetration start. E must cover the blocus manhood from tip to base when you finish you gat all the base male condom no shit, den comot am small-small when polos still strong then tie am and throw away. For woman condom, woman go put am inside her private before any touching happen. The outer ring go stay outside to cover the entrance, e dey important make the condom no fall or twist inside and the bolocus must enter inside the condom or no outside am. But wahala dey if the pipul no use am protect correct common mistake na no wear condom from the beginning come wear am halfway after some touching don happen. If sharp object or teeth tear the condom package, wey wey fit put small hole for the condom. no leave small space for tin of male condom wey go collect sperm. Use oil bill cream like vasline with latest condom wey fit make am tear. Use condom of time first use, condom na one time use only, go check condom expiry date all condom fit tear easily. <coughs> um If you sabi all this and use condom properly every time, you go really reduce chance of unwanted bele and disease wahala

How does gonorrhea spread and what preventive method can individual take to reduce the risk of the infection? um gonorrhea na one kind infection wey dey spread mainly through sex. Whether na vaginal, anal or oral sex. The wahala dey come from the bacteria wey dem dey call……………? If person get gonorrhea and den do any kind of sex with another person without protection, e fit easily pass go the other person. If person no get symptoms e still fit spread the diseases. Gonorrhea fit affect menopause, woman private part, anus, throat and even eye. If hand wey dey touch infection jam eye. New born baby self fit catch gonorrhea if dia mama get am during birth. This one fit cause serious eye wahala for pikin. To reduce the risk of catching gonorrhea pipul fit to do following things: Always use condom: Male or female condom go help protect during vaginal anal or oral sex. Limit number of sexual partners: The more partners you get, the higher the risky you fit catch infection, try stey with one partner wey you sabi sey dem dey free from infection. Go for regular test: if you no get symptoms, or to make you go for hospital regularly to do checkup especially if you dey sexually active Avoid sharing sex……?: if you must use sex…….? twice make sure sey you must clean am well-well cover with new…………….? Before another person use am. Talk with your partner: for any sexual relationship, talk about testing and protection, person success dem no get gonorrhea, make dem quickly go hospital for treatment, no use self medication or because gonorrhea wey dem no treat well fit cause serious wahala like infertility or spread the infection to other part of the body.

How is syphilis transmitted and what preventive measure can help to reduce the risk of contracting the infection? Syphilis na serious infection wey dey spread mainly through sexual contact. E dey cause by one bacteria wey dem dey call person fit catch syphilis if dem do vaginal, oral or anal sex with person wey get the Infection. Even small-small wound for u fit solve for skin fit spread the disease. Syphilis dey pass from person to person mostly through, through direct contact with syphilis soar. This soar fit dey for Vigina, anus, mouth or even lips. If person touch or kiss place wey get soar, infection fit enter, also pregnant woman wey get syphilis big pass the infection give her pikin during bele time or when she born this one now And e fit serious well-well. To reduce the risk of contracting syphilis pipul fit to do this thing: Use condom every time, even though condom no dey protect one hundred percent, also fit the area wey the condom e still reach the chance well-well um. Limit sexual partner: try stay with one faithful partner wey you sabi sey dem don test and dem dey free from infection um. Go for regular STI testing, especially if you dey sexually active or you get new partner um . Avoid kissing or touching mouth soars: syphilis fit spread through kiss if soar dey mouth. No share sex toys or at least clean dem well-well, cover dem with condom before use. If you suspect sey you dey get syphilis, abeg no waste of time, go to the hospital quickly. Early treatment with correct anti-biotics like penicillin fit clear the infection sharply before e cos serious damage to body o

um Both types of taste are commonly used to detect STIs and how de differ in terms of of accuracy and Of access. Different types of test dey de Doctor fit use to check whether person get STI sexually transmitted infection. Each test get how e dey work how easy e to get am and how sure e dey. Some common types of STIs test na um blood test: Dem go collect small blood from your body check for infection like HIV, syphilis, and sometimes hepatitis B and C um. Blood test dey very accurate and e fit show if person don carry infection even if de get am sign yet. Urine Test: this one somebody, you go just pee inside bottle den dem go test am for gonorrhoea and Chlamydia. E easy to do and e no painful. Accuracy dey both but sometimes but if infection dey Urine test no go see am. Swap test: this one dem dey fit cotton clothe clean inside woman private part, inside brokos and for even Swap dey help detect infections like Chlamydia, gonorrhea, haps and syphilis. Swap test dey very if dem collect de sample from de right place [um. Physical examination: doctors fit look your body check for sores, rash swelling wey fit show sign of STIs like Heps, syphilis or genial warts. But eye check alone no de hundred percent sure na why dem dey join am wit lab test um. Ease of access: some STI test dey very easy to get for clinic hospital and private lab, for place wey dem wey develop. You fit even do home test kit for HIV and Chlamydia. But some areas especially rural place testing fit hard small becos lab no plenty. Accuracy: blood and swam test dey more accurate pass urine test especially for infections wey de affect places wey urine no de reach. But even with all test, it doesn't mata if infection just enter may? Sometimes test fit no catch am immediately that’s why follow up testing dey important.

How can individual communicate with communicate and ensure mutual consent in several relationship especially in situation wey one party may feel unsure or uncomfortable. I will translate it in pidgin. for every sexual relationship, de most important thing na consent; that na wen two pipu agree say dem wan do and both of dem dey happy with am. Consent no be something wey person go assume or force. a clear yes wey both pipu with correct mind to communicate and make sure sey bot of una get mutual consent. Person need to talk openly. you fit ask simple questions like ‘you dey okay with this or you want make we continue?’ no dey shy to ask because na beta way to protect yourself and partner if one person dey unsure or uncomfortable. de correct thing na to pause everything and talk am well. no rush or force mata if your partner dey quick push hand away or no dey respond well, that one na sign dem no dey comfortable oh. Consent must be free and happy. no be fair confusion or pressure. Also remember sey person fit talk out yes at first and later change am to no oh. Once person no dey feel am again, e gast stop immediately. Consent fit change at any time to make communication easy, use simple words wey go make both of am make both of una understand wetin dey happen. Read body language of person. If e dey move back still or e dey avoid eye contact, e fit mean e no dey comfortable. Respect boundaries if dem say no, no argue or beg just respect am. Through consent, dey make sex safe, sweet and respectful for everybody. E show sey you dey care of your partner and you dey responsible.

um Health barrier methods such as condoms work to reduce de risk of STI’S and what are some common misconceptions about their effectiveness Barrier method like condom, na one strong way, wey dey help stop STI’s sexually transmitted infections and even belle wey person no plan for. condom dey work like great barrier between two pipu body so that sperm, blood or fluid no go pass from one person to another. if you use male condom while during sex, you go cover blocos (penis) free female condom go dey inside woman private to block anything wey wan enter. condom dey protect from disease like HIV gonorrhoea Chlamydia and syphilis. Dem still dey help prevent infection wey fit pass through small room for private part um na why dem important well for Pipu wey dey sexually active um but many pipu get wrong idea about condom. some common misconceptions be: number one, condom dey always tear, e no dey work to sey condom fit tear if person no use am well, like if you use wrong size, open am with teeth or use expire one, but if you use correct condom well, e dey very effective um . number two: you no need condom: if person no clean, disease no dey show for face oh. person fit get STI’S without a sign. number three two condom beta pass one lie: if you wear two condom together, double bady friction for make dem tear quick. Number four, you need condom for oral sex. STI fit still pass through mouth wahala if you no prod, if you no protect yourself. To make sure condom work well, always check expiry date use. wata base or silicon lubricant not oil like Vaseline, wear condom from beginning of sex till de end. no re-use condom. barrier method na simple cheap and strong way to protect body and life if you sabi use am correct well well.

How is tuberculosis transmitted and wat prevent method can individual take to reduce de risk of spreading or contracting tuberculosis tuberculosis is TB in abbreviations. Tuberculosis na one serious diseases wey dey affect de lungs but e fit affect other part of de body too. TB na bacteria wey dem call micro bacterium tuberculosis wey dey spread mostly through air. when person wey get TB, cough sneeze or even talk, e fit spread tiny droplets wey contain de bacteria into de air. if another person breathe in that air, dem fit catch TB tuberculosis de thing be sey no be everybody wey breathe in de bacteria go catch TB but if you get weak immune system, then e easy for you to catch am. some pipu fit carry tuberculosis but no get any symptoms and dem no know sey dem gets this na why TB fit break well. if person no take care, de risk of spreading or contracting TB high. Here are some preventive measures: number one: cover mouth and nose if you get TB anytime you cough or sneeze, make sure sey you cover your mouth with tissue or your elbow after that throw de tissue away and wash your hand well well. wear mask number two: pipu wey dey have TB should wear mask anytime dey go out to reduce of infecting de others. number three: ventilate your environment. open windows for your house and walk to make fresh air come in. TB bacteria dey survive beta in closed dark place slow air circulation dey important get treated if you find out sey you get TB, go see doctor sharp sharp for treatment. TB treatment no too no too hard but you get complete de full course of medicine. it usually takes six months to avoid resistance, test pre planning if you dey close to person wey get TB make, sure sey you go for regular testing so that if you catch am, you go dey treated early. pipu wey get weak immune system like HIV patients or pipu wey no get good nutrition suppose take extra care because TB fit affect dem faster.

 um How can hepatitis B and C be prevented and what role do vaccine play in reducing de risk of infection um. hepatitis B and c na liver infection wey fit cause serious problem; if e no treat well dem dey fit spread mainly too contact with infected blood semen or other body fluid for example you fit catch am through unprotected sex, sharing needles or if you dey get born form woman wey get de virus. Prevention for hepatitis B vaccination: de best way to prevent hepatitis B, na through vaccine if you take de hepatitis B vaccine, you go help your body build defence against de virus. De vaccine dey very effective and e dey available for children and adults normally pipu take de vaccine in three doses after you take am you go get protection for long time sometimes even for life. Number two: safe sex always use condom when you dey do sex this go help reduce de risk of getting hepatitis B or other sexually transmitted infection. number three: avoid sharing needles if you dey inject drugs no share needle or any equipment with other pipu because hepatitis B fit spread like that training for pregnant women. pregnant women suppose check am for hepatitis B so that if dey get am dey, fit take step to prevent passing through their baby during birth. prevention for hepatitis C: no sharing needles just like hepatitis B. hepatitis C dey spread through blood contacts, so no share needle or razors. get tested. hepatitis C no dey show sign for any state. so if you don share needles or get unprotected sex with someone wey get hepatitis C, e go e good make you test for de virus. safe sex although hepatitis C no spread as as easily as hepatitis B. through sex, e still good make you use condom especially if your partners get de virus. no tattoos or piercings with unclean equipment: if you wan do tattoo or piercing, make sure sey de person dey use clean and neat equipment for hepatitis B de vaccine dey very important because e go help protect you and prevent de virus from spreading but hepatitis c no vaccine dey yet so the best way to protect yourself na to do avoid risk risky behaviours and get tested regularly if you gat it.

How can early diagnosis an consis ten t treatment with Antiretroviral Therapy ART help manage HIV an prevent the development of AIDS. Wen pesin get HIV, the best way to live long an strong na to do early test an start quick treatment with Antiretroviral Therapy ART. ART na strong medicine wey help control the HIV virus for body so e no go spoil the immune system. If pesin do any HIV test an start ART fast, the medicine go reduce the amount of virus for blood. Dis one de call viral load. Wen the viral load low the virus no fit damage body again, an the pesin fit live normal life like every other pesin. E even dey help make sure sey the pesin no go pass the virus to dia partner through sex. Dis one na dis one na you equal to you meaning is equal to untransmitable. ART na dey cure HIV but if pesin take am everyday as doctor talk, you no stop HIV from turning into AIDS. AIDS na wen HIV don weaken the body immune system well-well, an pesin begin suffer from serious sickness like TB, pneumonia, an weight loss. But with regular ART treatment, HIV go remain under control an pesin no go reach dat AID stage. Also, if pesin dey follow treatment plan well, dem go fit work, chop well, born children wey no get HIB an enjoy life. If pesin no take medicine well, or miss drugs, the virus fit become strong again an even resist the medicine. Dat one go make treatment hard. So, the koko be sey do HIV test early, start ART quick an no stop the medicine. With dat, HIB no go control your life. You dey dey in charge.

How can health care providers assess whether a child is meeting factors cause delay in development? Health care providers fit check if pikin dey meet im growth milestone by doing regular checkups an follow up. Dis milestones na wetin normal pikin suppose dey do for different for age. Like wen dem suppose sit, crawl, talk, or even walk. Dem dey call am development milestones. E dey show sey the pikin brain, body, an behaviour dey grow well. For hospital, doctor or nurse go measure the pikin height, weight, an head size wey dem dey call head circumference. Dem go compare dis measurement with growth chart to see if the pikin dey grow well like other children for same age. Dem go also ask mama or papa question likes dis pikin don begin talk small-small or e dey play with toys or e sabi liok pesin eye wen you talk to am? All dis question go help check if the pikin brain an body dey help develop well. If the pikin no dey meet the milestone, e fit mean sey something dey delay the development. Some of dis tin wey fit cause delay na: Maltrition: If the pikin no dey chop correct food, e go affect growth. Sickness: Like infections or medical conditions like down syndrome or cerebral palsy. Genetic issues: Sometimes, delay dey come from family or inheribited problem. Environment: If the pikin no get enough love, care, or safe place to play, e fit slow the brain an body development. Premature birth: If pikin born before time, e fit take time catch up with others. So, na important make health care providers dey check pikin regularly, an make parent talk true about wetin dem notice. Early check an action fit help correct any delay before e go too far.

How can parent effectively manage common child growth illness such as cough or fevers and know when to seek medical at ten tion for their child. I want to translate it into pidgin english. To take care of Pikin wey dey sick no easy. But if papa and mama sabi small small things, e go help well well. Once common sickness like cold, cough or fever dey happen of ten but many times, no be big wahala. Still parent need more watch, well and know when to carry pikin go hospital. If pikin get cold, e fit dey sneeze, cough or get catarrh. Make sure sey the pikin dey rest well, drink plenty water and eat small small food wey go give energy. If nose block, you fit use warm water steam or nose drop for children. No rush give anti-biotic unless doctor talk so. For fever, touch pikin head, chest or back to check if e hot. You fit use thermometer if you get, give paracetamol wey doctor prescribe for pikin age and weight, remove heavy cloth and use lukewarm water to clean body if fever too high. Make sure say pikin dey drink water to avoid dehydration. But parent must know when to carry pikin go clinic. If fever pass three days or e too high like above thirty-nine degrees Celsius or if pikin no dey chop, dey vomit or get serious diarrhoea, dey sleep too much, dey cry non-stop or dey breath fast, no delay. Go hospital sharp sharp. Also, if pikin dey less than three month and get fever, e need see doctor quick. No dey use medicine wey friend give or guess. Always talk to health worker with love, good care and quick action wey need wey needed. Parents fit manage small sickness and keep their pikin healthy.

How can partners, family members and health care providers support a mother mental health during pregnancy and after child birth? I want to translate it into pidgin English. To support woman mental health during belle and after she born pikin na very important matter. Many women dey go through plenty emotional wahala dat time. Like fear, worry or even depression. But if partner, family and healthcare people join hands e go help mama feel better and strong. First, partner need show love and sport. Make e dey help with house work, go an ten atal clinic with her and dey ask how she feel. If woman talk sey she dey tire or worry, make partner rush am of, lis ten to her well. dont judge or shout. Even small help like cooking, washing or holding baby make big difference. Family members fit still support. Mama, sisters or aunts fit help care for baby. So, the new mama fit rest small. De fit encourage her, give her food and just dey dey talk or laugh with her. Make family no pressure her or compare her with other mamas. Every woman get her own journey. Healthcare providers get big roles. Dem suppose check nmot only human body but also her mind. Ask her how she dey feel emotionally. If dey she cry of ten, no dey sleep or dey feel sewy she no fitr care for baby, they fit refer her to counsellor or therapist. Nurses and mid-wives fit also give advice on breastfeeding, baby care and how to manage stress. Make everybody around the mama know sey mental health na real matter. With love, patient and support, mama go fit enjoy motherhood and take care of her pikin well well. Together, we fit make sure sey she no sick again.

um How can new mothers monitor and care for their mental health during the postpartum period and when should dey seek for personal help for condition like postpartum depression or anxiety. I want to translate it into pidgin English. After woman, after woman born born pikin, her body and mind dey go through plenty changes. Dat time na wetin dey call postpartum period and e dey very important make new mama take care of her mental health well well. Some women dey happy or some fit begin feel sad, cry for no no reason, worry too much or even feel sey de no fit handle baby. All des na signs sey the woman need care. New mama suppose dey check how she feel inside. If she dey feel tire always, no dey enjoy things wey she like before, dey cry plenty or dey feel sey she be bad mama. She need take am serious. Sometimes, e fit just be baby fuse, wey go go on its own after few days but if the feeling last pass two weeks or e dey disturb how she take care of herself or baby, e fit be postpartum depression or anxiety. To take care of her mind, mama need rest anytime she fit, eat good food and talk to people wey she trust, make she no try do everything alone. She fit talk with her partner, friend or family when she need help. Even small talk fit ligh ten ing her heart. Even she dey think of harming herself or the baby or she no dey connect with the baby, all, she need see doctor sharp sharp. Healthcare workers fit help with talk therapist or give medicine if needed.

How can health cares communication strategies be tailored to specific audience such as vulnerable populations or communities with limited access to health care? To talk about health cares like disease outbreak or epidermic, e dey important make the message reach everybody, especially vulnerable pipu or communities wey no get beta acccess to health care. But to do dis well, public health pipu need tailor the message make e fit the pipu wey dem talk to. First, dem need understand the pipu wey dem wan reach. For example, for rural or village wey no get good road, internet, or hospital, pipu no go get info like pipu wey dey city. Some na some no sabi read or write well. So, health workers suppose use radio, town carrier, community meeting an even go house to house to share information. Dem fit use the local language or Pidgin so everybody go understand. For able pipu wey dey live with disability or old pipu wey no fit waka well, dem fit use visual like posters, videos, an voice messages. Also, for communities wey no too trust government or hospital pipu, health workers need to work with pipu wey the community trust like religious leaders, chiefs, or community elders to pass the message. Another strategy na to break the message down. No need to use big grammar. Juz say wetin dey happen, wetin pipu suppose do, an where dem fit go if dem need help. For example, instead of saying maintain social distancing, you fit talk sey no stand close to to pesin, give small space. Lastly, de fit use mobile clinics or community outreach to carry care come meet the pipu. Dis way, no be juz talk dem go talk, dem go also give support. So, to reach everybody well during health care you gat understand who get dem talk an talk the dem go to understand.

What role does social media and oda digital platform play in healthcare communication and how can public health official leverage dis platform to dissiminate scared information. Social media and oda digital platform dey play big role for health care communication today, dem dey quick spread information reach plenty pipu sharp sharp, wen one kind health wahala show, like ebola, covid 19 or monkey pox, social media na d first place wey many pipu go go find news, update and how dem fit protect dem self, but aas e good e still get wahala, pipu fit post fake news, or wrong information, for example pipu fit talk sey if u drink hot water or use garlic u go cure covid 19, dis kind info nba lie and e fit make pipu no follow beta advice wey expert dey give, publichealth official fit use social media well to fight dis kind gabbage, first dem fit create official page for platforms like facebook, twitter, Instagram and tiktok from there dem fit dey post correct information with simple language, wey pipu fit understand, dem fit even use videos, voicenotes and infographics make e easy to grab, second dem fit partner with influeners or celebrities wey get plenty followers, if dis pipu help spread d correct message e go rech more pipu fast, also dem fit dey monitor wetin pipu dey talk online, so if wrong information start to spread, dem fit quickly start to correct am. Lastly public health official fit use hashtags and challenges to make pipu engage, somethings like wear your mask challenge fit make pipu join and share beta message.social media na strong tool wey public health pipu fit use well to fight health scares, so long as dey handle am with sense and truth.

How can health scare communication address the needs of diverse populations including dos with limited English proficiency or varyings levels of health literacy. To talk about health scares like disease outbreak na very important make the message reach everybody including pipu wey no sabi English well or no too understand health matter. Dem get low health literacy. If health scares communication no consider dis pipu, dem fit miss the message or do do wrong tin, an if fot make the sickness spread more. To carry everybody along, health workers an government pipu need plan the message well. First, dem go need translate the message into different languages wey pipu for dat area dey speak. For example, if pipu dey speak Hausa, Yoruba, Igbo, or even Pidgin, dem go make sure sey the message dey in dat language. Dis one go help pipu understand wetin dey happen an wetin dem suppose to do. For pipu wey no sabi read or wey no go school, health message suppose use more pictures, videos, an voice note. Dem fit even know do drama or street play to explain the health matter. Wen pipu see the action or hear the story, e go easy to understand. Health workers fit also go to where pipu dey like like market, school, mosque, church or even inside bus go explain wetin dey happen. Dem go use simple words, no big grammar, an repeat the important part well-well. Another tin be sey dem fit train community leaders, religious heads, an local influencers to help spread the correct message. Dis pipu get trust for dia community an pipu go lis ten to dem. So, to reach diverse pipu well, you gat talk in the way wey dem go understand. Use dia language, use simple words, an carry the message go where dem be. Dat na how health scares communication go really work for everybody.

What are some common fitfalls or challenges in health scarce communication such as misinformation or rumors an how can public health official mitigate dis challenges? For health care communication, e get some big wahala wey dey always show face. One of the biggest na misinformation an rumors. Dis one na wen wrong or fake news spread pass the correct one. For example, during covid nineteen, some pipu talk sey vaccine go put for your body or say the sickness no real, na lie. But many pipu believe believe am becos dem dey hear am from friend, family, or social media. Another challenge na fear an panic. Wen pipu no understand wetin dey happen, dem fit fear or even run from hospital instead of going there. Dis kain panic fit make pipu take wrong action like drink poison thinking sey e go cure the disease. Some pipu no dey trust government or health officials. If de don suffer before or government no treat dem well, dem no go believe anything wey official talks even if na true. Also, language barrier an low health knowledge fit make message hard to understand. To solve all dis wahala, public health official need work sharp-sharp. First, dem go give out correct information fast before fake news spread. Dem go use social media, radio, town carriers, an community leaders. Dem go talk with simple language or social dialect, no big grammar. Dem also need correct wrong info quickly. If rumor start, make dem tall sey dis one no true, an explain why. Make dem show example an give evidence. Finally, make dem build trust with the pipu. If community trust the messenger, dem go believe the message. So make so make pipu pipu. So make public health pipu dey always engage with the community even before any sickness start. Dis one go make communication strong wen wahala come.

How do media outlet such as television an newspaper shape public opinion an influence attitude towards various social an health issue? Mass media like television, radio, newspaper an even online news platform dey play big role for how pipu think an feel about different social an health issue. Dis media get power to shape public opinion, becos na from there many pipu dey get dia information. Wen something happen like new disease outbreak, drug abuse matter or even mental health wahala, the way media take report am fit affect how pipu react. If media dey always show scary image or talk in a fearful way, pipu go panic. But if dem talk the matter with calm, an give fact, pipu go understand beta an know wetin to do. Media dey help spread awareness. For example, if TB station run campaign about HIV test, or say make pipu take malaria treatment early, e go make pipu reason am, an maybe take action. Dem fit even change dia behaviour becos dem trust wetin dem hear from news, or see on TB. But wahala fit happen if media no balance the story well or dem struck wrong information. If newspaper carry fake news or exaggerate matter, e fit cause confusion or make pipu do the wrong tin. Sometimes, media go focus too much on drama instead of truth, an dat one fit spoil public trust. To make media help well, journalist suppose work with health expert to get correct fact. Dem suppose explain issue in simple way wey pipu go understand, an dem suppose give space for different voices make community pipu, doctors an affected pesins talk dia side. So, mass media get strong power to influence pipu mindset. Na why dem need use dat power well to educate, inform, an support public health an social change.

How can mass media be use to promote positive social change such as increasing awareness of public health issue or promoting social justice cause? Mass media na one powerful tool wey fit help promote beta change for society. E fit help increase awareness for public health matter, an push social justice cause like gender equality, fight against domestic violence, or even say make everybody get equal right. First, media fit use programs like radio talk show, TV drama, newspaper articles, an social media campaign to teach pipu about health issue. For example, if dem dey do weekly radio show about HIV, how e dey spread an how to protect yoursef, pipu go begin get beta understanding. If dem run campaign for TB sey make everybody go take malaria medicine, or vaccinate dia pikin, many go an take action. Media fit also use real life stories or testimonials to touch pipu minds. If pesin wey survive cancer or domestic violence share am story on radio or TB, others go learn from am, an know sey help dey. Dis one dey encourage others to speak up or go hospital early. For social justice, media fit help fight discrimination by social by showing sey everybody deserve respect. Dem fit promote peace, unity, an equal opportunity by highlighting good examples an challenging bad behaviour. For example, if news dey always show women wey dey succeed for politics or business, e go encourage other woman women to to try too. But of all dis media pipu need get correct training, an use dia platform wisely, dem do suppose spread hate or fake news. Instead, dem go work with NGOs, government, an community leaders to pass correct message. So, mass media fit really help bring positive change if dem use dia voice to educate, inspire an stand for truth an fairness.

How do mass media outlet influence cultural norms an values, an what are some example of how media representation can impart communities? Mass media get strong power to influence how pipu think, behave, an wetin dem value for society through TV, radio, newspaper, film, music an social media. Media dey show us different lifestyles, belief an behaviour wey many pipu go start to copy or believe sey na the correct way. Wen media dey always show one kain behaviour or lifestyle as normal or beta, pipu go begin see am as the standard. For example, if TV always show sey lightskinned pipu fine pass or rich pipu beta pass poor pipu, society go begin value dos tin more. Dat na how media fit shape cultural norms an values. Now, wen we talk about communities like pipu wey dey get disability, LGBTQ, pipu pipu from <sneezes> minority tribe, or race, media representation matter well. If media always show dis pipu as bad, <sneezes> weak, or backward, e go make society dey look down on dem. For example, if film always show pesin with disability as beggar or object of pity, pipu no go respect dem or believe sey dem fit to do beta tin. But if media begin show positive side of dis communities like strong women leaders, smart pipu from village, or successful pesin with disability, e go help change how society see dem, e go give dem voice an respect. For example, wen film or advert show woman mechanic, or a deaf teacher wey dey expel student, e dey encourage pipu to believe sey anybody fit achieve something no matter who dem be. So, mass media fit either bring pipu up or break down dem. Na why e important make media show everybody in fair an true way so all pipu fit feel seen, respected, an value.

What are some common physiological an social factors dat contribute to panic around disease an how can public health official address dis factors. Panic dey happen wen pipu hear about disease outbreak an e no juz come from nowhere. E dey cause by many physiological an social reasons wey pipu wey public health officials need understand well-well to fit handle the situation. One big physiological factor na fear of the unknown. Wen new disease show face like covid nineteen or ebola, pipu no really understand how e take spread, whether e go kill dem, or how dem fit protect demsef. Dis fear go make dem panic. Another one na anxiety. Wen pipu dey overthink an expect the worst, e fit make dem rush buy medicine, food or even run from hospital. Misinformation an rumors na social factor wey dey cause panic. Wen wrong gist dey spread for social media or from mouth to mouth, pipu go begin believe am an react anyhow. For example, if dem hear sey the disease dey kill everybody within days, dem fit begin fear even pipu e reach dia area. Another reason na lack of trust in government or health system. If pipu don suffer before before or feel sey something dey lie, dem go no believe wetin official talk an dem go dey rely on gossip or fear. To address all dis, public health official need give correct information sharp-sharp. Dem go talk in clear simple language an repeat the main point so everybody go understand. Dem fit use radio, town carriers, or community leaders, an social media. Officials also need show empathy—make dem talk like pesin wey care, no not like pesin wey juz dey give order. Finally, dem suppose work with trusted voices in the community like religious leaders, chiefs, an local influencers to help calm pipu down an share correct message. Dis go help reduce fear an stop panic.